Umama nguye umgogodla wemuzi, nguye onakekela wonke umuntu. Uthanda abantwana, uthanda umkakhe. Imuli yakhe uyigcina iphephile ngazo zonke izikhathi. Imuli yakhe uyayisebenzela igcinakale kuhle. Lasesigabeni nguyofundisa abantwana ukubana baziphathe kuhle ngendlela efaneleyo.

Asitholenini usizo ngazozonke izikhathi, singaguli silalephansi sisithi siyazelapha. Vuka uqonde esibhedlela esiseduze kumbe ekiliniki eseduze bakhona oMongikazi bokuthi bakuncedise ukuthi uthole usizo.

Abadala kasinanzelenini izimpilo zethu. Sihlalahlale sithathe ama BP. Uzikhangele ukuze ungawi uzihambela. Kuthi ke labo abathola ukuthi ama BP abo aphezulu zinanzeleleni ukubana sinathe amaphilisi ngeskhathi esifaneleyo njalo sidle ukudla okuqondileyo.

Ensukwini zanamuhla kuqakathekile ukuthi umuntu alalele umzimba wakhe ngoba kulezinsuku asisaphilanga njengabantu , ngakho kufanele ukuthi uhlala hlale uzihlole kumbe uyehlolwa esibhedlela ukwenzela ukuthi ungawi abantu belibele ubulawa ngumkhuhlane akade ungelapheka.

Besitshona sinabile kubosiwaluwalu sizama ukubana siyehlolwa sikhangelisiswe imizimba yethu. Siyekhangelwa ukubana kungabe kuyini okusihluphayo kambe. Nampa abelungu thutshu lemitshina emitsha eyenelisa ukubana ikukhangele ikuhlole umzimba wonke baphume lokungabe kukuthwalise nzima emzimbeni okuyenzungaphili kuhle.

Asibuhle babomama sebelungise inwele zabo, baziphema zabazinhle zanukelela zagcotshwa ngamakha amnandi, azikhulisa zibezinhle zibezinde. Ezabantu abamnyama zona kangikhulumi, zinhle zingelulwa kuhle, zinukelele zigcine kuhle zimnyama zithe tshu.

Kudala umuntu ubesithi nxa ebulawa ngamehlo uzwe abadala bethi athele umchemo ayaphola. Kodwa kulezinsuku abelungu sebasilungisela imithi efundileyo, imithi esezingeni eliphezulu esilakho ukubani siyithele emehlweni ukuze amehlo ethu aphile kuhle, amehlo ethu aphole nxa kungani ukhathazekile.

Omama asinakekeleni abantwana abancinyane ikakhulu laba abasezingeni lokuzalwa kuze kuyefika izinga likagrade wani. Silandele izikhathi okumele bahambe ngazo ezibhedlela bayehlolwa, bathontiselwe bahlatshwe, amajekiseni afaneleyo ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane enjengabondingindi.

Bomama qakathekisani impilakahle yabantwana. Abantwana bahambe kuma immunisation bathole usizo. Bathole ukuvikelwa emkhuhlaneni engathi ibahlasele njenge ndingindi.

Imemethekile imikhuhlane kulezinsuku. Imikhuhlane yoqhuqho, imikhuhlane yokukhwehlela. Abantu kabazinanze, bazigcine bephephile ukuze imikhuhlane le ingababambi. Imikhuhlane yofuba iyingozi kakhulu kulezinsuku, kulokhe sasuka kulomkhuhlane obusuhluphile owe-Covid, lokhe ikhona.

Ngokuqakatheka kwempilo zethu asigcineni izibhedlela zethu kanye lezitolo ezithengisa imithi yethu kuphephile ukuze amasela angagqekezi. Asifakenini izindlu zethu lezi izivalo eziqinileyo ukuze imithi yethu ihlale igcinakele.

Labo abenelisa ukubana bahambe ezibhedlela kumbe bathenge imithi lapho ethengiswa khona emadolobheni asihambeni sifike sithole usizo, singameleli ukubana siphiwe izihaqa labontolwane kwesinye isikhathi kufanele ukubana sinanzelele imithi emitsha ekhona.

Kudala ubusithi ungahlatshwa yisihlabo, abakwaziyo bakwelaphe ngokukutshaya ngembiza kumbe bakutshaye ngesidindi somthanyelo. Kodwa khathesi susenelisa ukubana ungahlatshwa yisihlabo uhambe esibhedlela uthole usizo .Inhlungu zasemzimbeni ezihlasela izinyama sulakho ukuthi uzelaphe.

Bantwana besikolo asifundeni ukuzigcina kuhle singene kumagroup awokufundisana ngezempilakahle langokuzigcina kuhle kanye langokuya emacansini. Kuqakathekile ukubana sazi ukuzigcina kahle ngokuya emacansini ngoba minengi imikhuhlane esimemethekile ngokuya emacansini njalo banengi abadala asebethethwe yimikhuhlane le.

Bantwabatsha asifundeni ukubana sizinanzelele. Lanxa ulemizwa lomunye umuntu zinanzelele uzifikele ngazo zonke izikhathi malizakuthi liye macansini lisebenzise ijazi lomkhwenyana ukuze ungabanjwa yimikhuhlane eminenginengi zivikele uzigcine uphephile.

Singabe silamaphilisi esiwaphiwa ngabodokotela ezibhedlela, kodwa kasingayeyisini izihlahla zesintu, imithi yesintu ngoba yiyo akade iselapha ogogo bethu njalo iyaqinisa yikho bebehlala iimnyaka eminengi.

Omama asisondeleleni ogogo, obaba sisondeleleni okhulu basifundise ukubana kusetshenziswa njani amakhambi ezihlahla zeganga ukubana sizinakekele. Obaba sizinakekele ubudoda bethu, then omama labo bazinakekele ubumama babo ukuze baphile kuhle .

Ngeke uyibale uyiqede imithi yesintu yokwelapha, eminye imithi kayiyelaphi abantu kuphela iyeyalapha konke lenyamazana njengechena lelapha abantu lelaphe njalo inkukhu kulabo abagcina inkukhu lezi ezifuywayo ezokudla ezithiwa ngama broyila liyanceda kakhulu chena.